Vantu vanokurudzirwa yaamho kuti vageze nyara veibva kooshandise zvimbuzi , nekugezazve vasati varya zvikafu, kuitira kudzivirira mukhuhlani yakaita semanyoka ekhorera, nekurutsa inokonzerwa ngeutsvina.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakambaahlamburika yaamho kuti antu abetsereke.

Matenda eshe anobate mundu weshe mukuru nemudoko matenda aketi andu anokuridzirwa kuenda kuzvibhehlera kundodonodzerwa nokujungwa mutombo yekudzivirira matenda

Wantu vanokurudzirwa kutwara zviana zvawo zvidoko veyienda nazvo kuzvipatara kuti zvojungwa mitombo yekudziwirira matenda akati kuti ,kuti ramangwani rinasirike.

Mikhuhlani mazuva anyamashi yabai wanda kwemene andu anokurudzirwe kuti adakarire amningi kuzvigeza nyara apedza kushandisa chimbuzi apedza zvee kugeza nyara weyida kudya.

Vashandi vezvekubazi reutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kupfeka zvivaramuromo nezvivharamwiri kudzivirira matenda ayani ano tapurirwana akabaawanda kwemene.

Muntu weshe akuru neadoko anofanira maningi kuenda kuzvibhedhlera, nekundau dzinobetserwa antu anorwara kuti koojungwa mitombo, nekupiwa mitombo yekudziirira matenda.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vabaachengetedzewo utano hwao ngekupfeka zvivhara nyara zvivhara muromo nezvivhara mwiri weshe kudziwirira matenda akati kuti.

Vantu vanokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakachena mvura yakachena mutombo mvura yakachena inobva papombi nemuzvibhorani zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Hutano hwemuntu weshe hwakakosha. Kumwa mvura yakachena kunounzawo utano wakahlamburika. Vantu avafaniri kumwa mvura yakasviba, yemumarwizi nemumadhamu.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano hwakahlamburika yaamho. Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera nekuzvimakirinika kojungwa mitombo yekudziirira matenda.

Mvura yakachena mutombo, munthu weshe unofana kumwa nekushandisa mvura yakachena, hurumende inokurudzirwa kuwaka zvibhorani zvakati kuti nezvinyuka zvinovharika.

Mvura yakachena mutombo! Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere kuti amwe nekushandisa mvura yakachena. Vantu vanokurudzirwa maningi kuti vaake zvibhorani nezvinyuka zvakavharika.

Mvura yakachena mutombo muntu veshe ikodzero yake kuti amwe mvura yakachena. Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti yake zvibhorani zvakawanda mumigangamo nezvinyuka zvinovharika. Kuti antu asamwe mvura yemumadhamu nemumarwizi.

Muntu weshe unokurudzirwa kunga aine utano hwakahlamburika yaamho. Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika.

Muntu weshe pashi reshe tenherere uno kurudzirwa kakurutu kuti ange aine utano hwaka dhlamburika hurumende inofanira kuungana yei bhuyirana kweku aka makiriniki amweni.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine hutano hwakahlamburika. Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti iyake zvibhorani nezvinyuka zvinovharika mundau dzeshe kuti antu amwe mvura nekushandisa mvura yakachena.

Utano wakahlamburika ikodzero yemundu weshe vana Mai vanokurudzirwa maningi kuti vatware zvivana zvavo veyiyenda kuzvibhedhleya nekumakirinika kuti vojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Taiti ijee ndaba igwinyiso kuzvibhedhlerayo zviro zvabahlamburuka kwemene kwaane zvimichini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Mvura yakachena mutombo ikodzero yemuntu weshe kuti amwe mvura nekushandisa mvura yakachena hurumende knokurudzirwa maningi kuti iake zvibhorani mumiganga nendao dzeshe.

Utano hwakakoshera munthu weshe asharuka ekubazi rezveutano anokurudzirwa kuti aungane kubaiita gungano remene veipangana mazano maererano nezvemikuhlani ngematenda anenge anesa mumiganga mwawomwo.

Ikodzero yemuntu veshe kuti ange aine utano hwakahlamburika yaambo. Vakuru vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuungana veireketa maererano ngezveutano hwakahlamburika yaambo.

Utano hwakahlamburuka ikodzero yemuntu weshe vashandi vekubazi rezveutano vanofanire kuhamba miganga yeshe veifundisa vantu ngezveutano hwakahlamburuka yambo kuti ramangwani nendaramo yeantu ipenye kwemene.

Mvura yakachena ikodzero yemuntu weshe muntu weshe pashi reshe tenderere unokurudzirwa kumwa mvura yakachena hurumende dzinofanira kunasira kuti mvura ibude papombi yakachena yeimwika.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano wakahlamburika yaamho vantu vanokurudzirwa kuti vaende kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Utano hwendxondo zvakabakosha yaamho. Vantu veshe vakuru nevadodori vanokurudzirwa yaamho kuti vaende kovhenekwa kuzvibhehlera nekundau dzinobetserwa antu ane ndxondo dzisizi kuti hwee.

Utano hwe ngxondo hwemunhu weshe ,hunofanirwa kukosheswa zvemene ,antu anokurudzirwa kuti kana uchinge wasangana netsekwende urumbe kunana mukoti naana dhokodheya kana munhu wawunogona kureketa naye.

Utano hwenwondo hwemuntu weshe unofanira kumbaakosheswa kwemene, vantu vanofanirwa kuenda kundau dzinodetserwa vantu anenge aine nwondo dzisizi kuti hwee, kuti vaende kunodetserwa kona iyoyo.

Utano hwendxondo hunofanire kukosheswa ngemuntu weshe akuru neadoko, akadzi nearume ngekuti hwakakosha kwemene. Antu anofanira kuenda kuzvibhedhlera nekundau dzinobetsera antu nendxondo koonekwa kuti ndxondo dzichakati hwee ere.

Wandu wanokurudzirwa kuti kana weyinge wasangana ngetsekwende utsvake mundu unowunyanzvi waunogonda kakuyutu wekureketa naye dambudziko roo kuti ubetsereke pautano wengqondo.

Utano hwendxondo hwakatikoshera teshe kana muntu einge asangana ngetsekwende ngaende kundau dzinobetserwa antu anenge aine utano hwendxondo husizi kuti hwee veitsvaka muntuhe wekureketa naye une unyanzvi.

Utano wendxondo wemuntu weshe hunofanira kubaakosheswa yaamho, vantu vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvibhedhlera kovhonekwa matenda endxondo kana munhu asangana netsekwende.

Hutano hwendxondo hwemuntu weshe, hunofanire kuchengetedzwa yaamho. Vantu veshe vakuru nevadoko vanofanire kuende kunovhenekwa ngemadhogodheya nanamukoti kuona kuti utano uchakahlamburika ere.

Muzvibhedhlera nemundawu dzinobetserwe antu anorwara mweshe nemumakiriniki, munokurudzirwe kuti mubeari neutsanana hwakahlamburuka, kuitira kuti antu anenge auya koobetserwa akhoperewo.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara muzvibhedhlera nemumakirinika. Munokuridzirwa kunga mubarine utsanana hwemene. Kuti tidzivirire matenda akaita sekorera anokonzerwa ngeutsvina.

Kumakirinika nekuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubari neutsanana wakahlamburika yaambo kudzivirira matenda.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa vantu vanorwara zviro zvabahlamburika kwemene. Mazuwa anyamashi kunyanyisa kuzvipatarayo, kwane mitombo yakati kuti mitombo yechibhoyi yakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu.

Mubhedhlera nemundau dzinobetserwa andu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge mubarine utsanana hwemene, kuitira kuti musatanga nekukonzerwa matenda akati kuti.

Makirinika, zvibhedhlera nendau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzibaari ndau dzakahlamburika kwemene dzine utsanana hwemene kuti antu arapike.

Vantu vanenge veifunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera veifunda kuti vaite madhogodheya naana mukoti vanofanira kugwinyisira yaamho ngezvifundo zvawo zvona izvozvo kuti ramangwani rawo ribaanasirike kwemene.

Vantu vanenge veifunda kuzvikora zvepa dera dera kufundira kuti vaite madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vabashande ngeSimba veinasira ramangwani.

Matenda anobata Muntu weshe akheti anamukoti nemadhokodheya ,vanokurudzirwa yamho kuti vapfeke zviro zvivhara muromo zvivhara nyara kudziwirira matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano neasharuka ekubaziro anokurudzirwa kakurutu kuti vaungane veireketerana nekupangana nekupanana mazano maererano ngezveutano hwaka hlamburika.

Vakuru nevasharukwa ekubazi rezveutano nasharukwa emiganga anokurudzirwa kuti vaungane mikore yega-yega, veipangana nekupanana mazano maererano ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano neakuru ekubazi iri vanokurudzirwa maningi kuti vaungane gore rega-rega, veireketa nekubhiirana nekupangana maererano nezvematenda anenge einesa mumiganga yawoyo.

Vashandi vekubazi rwezveutano nemadhokoteya nana mukoti nevasharukwa vekubaziro iroro vashereshetenderere vanofana kuungana mikore yega yega vaipangana nekupanana mazano maererano ngezvemikhuhlani inenge yanesa .

Muzvibhedhlera nemundau dzinodetserwa antu, anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge meishandwa ndiana mukoti nemadhogodheya vanoziya mishando yawo, vanobaadetsera antu ngerudo.

Muzvibhedhlere nekundau dzinobetserwe antu anorwara, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine ananyamukuta ane rudo rwukurutu ,kuitira kuti vabetsere anamai kubara zvakahlamburika.

Zvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine ndau yekuti antu anenge akaemera kubetserwa anombogara pona apapo veiemera kubetserwa ngemadhokodheya.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine mibhedha yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Nemagumbeze akahlambirika yaambo ekuti varwere vavatire.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara nekumakirinika, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kubari neutsanana, hukurutu, kuyitira kuti kusakonzerwa matenda.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara, kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubaari neutsanana hwemene, kuitira kuti kusakonzerwa matenda akasiyana-siyana.

Muzvibhedhlera nemundawo dzinodetserwa antu vanorwara ,munokurudzirwa kakurutu kuti munge muyine motikare dzekuthwara arwere kuvabvisa kumizi kwavo kuvarumbisa kuzvipatara nekubva kuzvipatara zvimweni kuyenda kunezvimweni.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwe antu anorwara, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kubaari neutsanana hwemene. Kwakatsvairwa, shango rakachekwa, kwakakorobwa. Kuitira kuti matenda asatapurirwana.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge munzvimbo dzibaari nehutsanana hwemene kuti kusaita matenda anokonzerwa ngeutsvina.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa pakurutu kuti munge mubari utsanana hwemene kuti antu anenge auya kodetserwa akoperewo aitweo utsanana kumamizi awo anenge abvawo.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine utsanana hukurutu kuti pasakonzerwa matenda akati kuti anokonzerwa ngeutsvina.

Muzvibhedhleya nemundau dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge mune utsanana hwemene kuitira kuti musakonzerwa matenda akati kuti.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine motikari dzekutwara arwere. Kuabvisa kumizi kwavo kuarumbisa kuzvipatara nekubva pachipatara chimweni kuendesa pane chimweni.

Vantu vanokurudzirwa kuenda ku zvibhedhlera ko vhenekwa ndiana mukoti ne madhokodheya ngekuti mazuva anyamashi kwane mikuhlani isika oneki nge madzisopi yakati kuti inobata antu.

Munthu weshee, akuru neadoodori, anokurudzirwa maningi kuchenjerera yaampho, matenda asikaoneki ngemadziso, aakubata anthu mazuwa anyamashi, akaita sekuwanda kwechukera mumwiri, nematenda egomarara.

Antu anokurudzirwa kuenda kuchipata koovhenekwa kuona kuti havana ere matenda akaita se gomarara. Muntu weshe unokurudzirwa kuenda koovhenekwa utano hwake kuzvipatara kona iyoyo.

Mazuwa anyamashi kwane mukhuhlani yakati kuti isikaoneki ngemadzisopi yakaita sechukera yakawanda mungazi antu anokurudzirwa kuenda kovhenekwa kuzvibhehlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemaziso akaita sedenda regomarara vantu vanokurudzirwa kuenda kovhenekwa nemadhokodheya nana mukoti kuzvibhedhlera yo .

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso, matenda awawo anoda kuti muntu aite zvekuenda kuzvipatara koovhenekwa ngemadhogodheya nanamukoti veishandisa michina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yakabaanaka kwemene. Mazuwa anyamashi ngekuti kwaane matenda akatikuti asikaoneki ngemadziso, vantu vanokurudzirwa kutoenda koovhenekwa kuzvipatarayo.

Mazuva anyamashi kwane mi kuhlani yakati kuti isinga oneke ngema dziso yakaita seku wanda kwe chokera mu mwiri neku rumba maningi kwe ngazi mutsinga zvaka daroko.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki nema dzisopi matenda awo anenge eida kutoti muntu ayende ko vhenekwa ku zvibhedhlera ndiana mukoti ne madhokodheya kuti apore.

Taiti ijee damba igwinyiso, izvo ngezvemene kuti matenda awandisa mazuwa anyamashi asikaoneki ngemadzisopi. Vantu vanokurudzirwa kutoenda kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa ndiana mukoti.

Utano hwemuntu weshe hwakakosha. Mazuwa anyamashi kwaane zviyaiyo zvisikaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwa ,kutoita yekuenda kuzvipatara , koovhenekwa ngezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuva anyamashi kwaane mikhuhlane yakati kuti isikaoneki nemadziso pii vantu vanokurudzirwa kutoenda kovhenekwa kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Vantu vanokurudzirwa kuti vaende kutovhenekwa ngazi kuzvipatarayo kuti havana ere matenda aya kuti vasafa.

Matenda asikaoneki ngemadzisopi awanda mazuwa anyamashi vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera nekumakirinika kovhenekwa ngemadhokodheya naanamukoti .

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso vanthu vanokurudzirwa kutoenda kuzvibhedhlera koovhenekwa ndiana ndiana mukoti kana madhokodheya kuzvipatarayo.

Mazuva anyamashi kwaanemitenda yakabaawanda kwemene asingaoneki ngemadziso pabanze. Muntu unonga eitokurudzirwa kuenda koovhenekwa ngemadhogodheya naana mukoti kuzvibhehlerayo.

Mazuwaanyamashi kuzvibhedhlerayo kwaane mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera madhokodheya nanamukoti pamushando yawo yavanenge veiita iyoyo inokurudzirwa kuti hurumende itenge mishina yakawanda .

Ndau dzinobetserwe anthu anorwara nemuzvibhedhlera munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine ndau yekuvheneka kwe sainzi kona iyoyo kunenge kweivhenekwe ngazi, mate nemitundo zveshe izvozvo.

Kuzvibhehlera kune muchina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekubetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka matenda asizi kudyairikapi neamweni akaba jairika yamho.

Zvibhehlera nemundau dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine ndau dzekuvheneka kwesaienzi konaiyoyo kunenge kune muchina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwesaenzi. Kona iyoyo kune kweivhenekwa mitundo, ngazi zvakadaroko.

Muzvibhedhlera nemumakirinika munosisonge mune ndau yekuvheneka kweSainzi. Kona iyoyo kunenge kuine mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu hwekubetsera mushando wekuvhenekawo.

Zvibehlera nemumakirinika munosisonge muine ndau dzekuvheneka kwesainzi . Kona iyoyo kunonga kweivhenekwa zviro zvakaita sengazi , mikumbo nemate zvakadaroko .

Muzvibhedhleya nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosise kunge muine mbatso yekuvhenekwa kweSaenzi, kwena ikweyo kunovhenekwa zviro zvakabaawanda yeyamho kuona kuti chakonzera matenda chini.

Muzvibhehlera nemumakurinika nemundau dzinobetserwa vantu vanorwara munosisonge muine ndau yekuvheneka kwesainzi Kona iyoyo kunonge kuine mishina yakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Muzvipatara nemuma kilinika munosisa kunge mune mbatso yokuvheneka kwesayinsi kona iyoyo kunenge kuine mishina yakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu wekudetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka.

Hutano hwana Mai ane mimba nehwe hwana hudodori hunofanira kubakosheswa neantu ,antu woiwawo vanofanira kuendeswa kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira mikuhlani yakati kuti.

Utano hwekubara nehutano hweana adodori unofanira kukosheswa yambo anamai anemimba anokurudzirwa kakurutu kuti avadakarire kuenda kuzvibhedhlera kundo jungwa mutombo wekudzivirira matenda.

Utano hwaanamai anemimba neutano hweana adoodori hunofanira kukosheswa kwemene. Antu awawo anofanira kuenda kuzvipatara eivhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Utano hwekubara neutano hwezvana zvidodori vakabakosha yaamho. Vantu vava vanofanira kuenda kuzvibhedhlera nekumakirinika kojingwa mutombo yekudzivirira matenda.

Utano hwanamai ane mimba neutano hwezviana zvidori dori hunofanira kukosheswa kwemene. Antu ivavo anofanira kuenda kuzvipatara nekumakirinika kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwekubara neutano hwana mai ane mimba ane hwana adodori hunofanira kukosheswa kwemene anthuwo anofanira kuenda kuzvipatara koojungwa mitombo nekuvhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Utano hwana mai ane ndani ne utano hwe zviana zvidodori huno fanira ku kosheswa kwemene ana mai anofana kuenda ne zviana zvawo ku zvibhedhlera neku makiriniki kuti zvo donhedzerwa neku puwa mitombo yeku dzivirira matenda.

Mundau dzinobetserwe antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine mibhedha dzakabaahlamburika kwemene, nemagumbeze akachena, nemadande mutande anenge ari mudengamwo ,ekuti anhu asarumwa ngenhunga.

Kuzvibhedhlera nekundau kunobetserwa antu anorwara pane zvimushina zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa anhu anenge vaine matenda.

Mapanga ,manaiti nezvigero zvinoshandiswa ndianamukoti nemadhokodheya zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvinasirwe zveibaacheneswa kwemene kuti zvisakonzera mikhuhlani yakati kuti.

Muzvibhedhlera zviro zvabaa hlamburuka yaambo. Mwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu nezviro zvimweni zvekudetsera kuti mushando yaana mukoti nema dhokodeya ibaapfawe vanthu veidetsereka.

Mazuwa anyamashi , kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinoonekwamwo muzvibhedhleramwo zvinoshandiswa ngemadhokodheya naana mukoti kuti mishando yawo ipfawe.

Mazuwa anyamashi kuzvibhehlera kwane mushina yakanasirwa neunyanzvi ukurutu mushina Yona iyoyo yokubetsera madhokodheya nana mukoti pamushandi yavo kuti mushando yavo ipfawe.

Mazuva anyamashi kwaane zvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvaamwo muzvibhedhleramwo. Zvekudetsera kuti mishando yaana mukoti nemadhogodheya ipfave, vantu veirapwa

Mazuva anyamashi kwavane nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvirimwo muzvibhedhlera mwo zvekubetsera ana mukoti nemadhokodheya kuita mishando yakati kuti isizi kujairikapi neyaka jairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, nemundau dzinobetserwa antu anorwara nemuzvibhehlera mane zvimushina nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya kana mukoti kurapa.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene muzvibhedhleramwo. Mwaane zviro zvekushandisa, zvekuita kuti mishando yemadhogodheya nanamukoti ibaapfawe kwemene.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano, madhokodheya naanamukoti, mishando yavo iri kuita yeipfawiswa. Kuri kunasirwa zvimushina ,zvine unyanzvi ukurutu, zvekubetsera kurapa nekuvheneka.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara zvirwere zvabahlamburika kwemene kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Zvekubetsera nadhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka antu anenge aine matenda.

Muzvibhedhlera mweshe nemundau dzinobetserwe antu anorwara munosisonge mune mbatso yekuvheneka kweScience kunenge kweivhenekwa ngazi, mutundo nemate zvakadaropo kuona kuti chakonzera denda chinyi.

Taiti injee damba igwinyiso kuzvibhehlera yo zviro zvabaahlamburika yaampho, kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Zviro zvabaahlamburika kwemene muzvibhedhleramwo mwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka anthu anenge aine matenda.

Mszuva anyamashi zvinhu zvaabaa hlamburuka kwemene mene muzvipatara nemundau dzinobetsererwa vantu varikurwara ngekushandisa zvakabaagadzirwa ngeukurutu nemanaiti kuti antu abetsereke.

Mazuwa anyamashi zviro zvambaahlamburika kwemene kunyanya kuzvibhedhlerayo kwaanezvimichina zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuvheneka kuona kuti ngazi ichiri kuhamba zvakanaka ere mutsinga.

Mazuwa anyamashi zviro zvakahlamburika kwemene muzvibhedhleramwo. Mwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera anamukoti naanamadhokodheya ,kurapa nekuvheneka matenda akati kuti.

Kuzvibhedhleya kwaane mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekuti mishando yaana mukoti nemadhokodheya ipfawe mishiniyo inoshandiswa kuvheneka nekurape antu anenga aine matenda

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene muzvibhedhlera nemundau dzinodetserwa anhu anorwara kwane zvimushini zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara nemumakirinika ,zviro zvabaahlamburika yaamho. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburuka kuzvipatarayo nekundau dzinodetserwa vantu vanorwara kwaane zvikukombuyuta nezvimishina zvakanasirwa neunyanzi ukurutu zvekudetsera anadhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvibhedhlera yo zviro zvabaa hlamburika kwemene kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheye nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuwa anyamashi kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvaamwo muzvipataramwo zvirozvo zvinoite kuti basa rana mukoti nana mudhokodheya ribaa pfawe pavanenge veiita mishando yawoyo.

Zvibhedhlera nekundau dzinodetserwa vantu vanorwara, kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekudetsera madhogodheya nanamukoti kuti mishando yavo ibe yapfawa kwemene.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanoti kwaanezvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera antu ayani anenge akaguka makodo emakumbo kuti vahambe zvakanaka.

Zvigero, mapanga nemanaiti zvinoshandiswa ndianamukoti nemadhokodheya kunokurudzirwa kakurutu kuti zvigare zvakabaachena yaampho ,kuti zvisakonzera matenda akati kuti.

Michina yakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvakaita sezvigero zvakanasirwa neunyanzvi nezvisimbi zvekuongorora mazino zvazara muchipataramo tichingotendawo vantu vanonasira zvirozvo neunyanzvi.

Muzvipataramwo zviro zvabaahlamburuka yaamho kwane zviro zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuti mishando yawo ibaapfawe kwemene zvinoonekwamwo muzvibhedhleramwo.

Taiti ijehe damba igwinyiso, kuzvibhedlera yoo nekumaklinika zvinhu zvabahlamburika kwemene, kwaanezvimishina zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhogodheya edu nanamukoti kurapa ngekuveneka.

Kuzvibhedhlerayo zviro zvabaahlamburika kwemene kwane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera kuti mishando yemadhokodheya naana mukoti ibaahlamburike yaamho.

Muzvibhedhlera nemumakirinika zviro zvabaahlamburika kwemene, kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Kuzvibhedhlerayo kunokurudzirwa maningi kuti hurumende itenge mushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekubetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge eirwara.

Mu zvibhehlera mwo zviro zvabai shamurika kwemene kwane zviro zvaka nasirwa nge unyanzvi ukuruti zveku detsera madhokoteya nana mukoti kurapa neku vheneka iii zviro zvabai naka maningi.

Kuzvibhedhleyayo nemumakiriniki zviro zvabaahlamburika kwemene kwane zvimuchina zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokoteya nana mukoti kurape vantu nekuvheneka .

Muzvibhedhlera nemumakiriniki aya zviro zvabahlamburika kwaamo kwane zviro zvokutambisa zvakagadzirwa ngeana anenge eirwara kuti atambise ramangwani rawo reinasirwa veipora

Taiti ijee damba igwinyiso muzvipataramwo mwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuita kuti mushando wemadhokodheya nana mukoti ubapfave kwemene.

Tauti ije apa igwinyiso kuzvibhlera yo zviro zvabahlamburika tinongotenda antu anonasire zviro zvine unyanzvi ukurutu zvekuti madhokodheya nanamukoti vashandise pamishando yavo

Zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya nana mukoti pakurapwa nekuvheneka zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvigezwe kana pakupukutwa nemitombo kuitira kuti isatapudzira matenda akati kuti neutanchiwana.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhedhlerayo kwane mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekuti mishando yemadhokodheya nana mukoti ipfave kwemene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zviro zvabaa hlamburuka kwemene mazuva anyamashi nemuzvibhedhlera mwoo nemumakirinika kwaane mishina yakanasirwa neunyanzvu ukurutu ngokubetsera madhokodheya naana mukhoti ngokurapa nekuvheneka.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwaa vantu vanorwara, hurumende inofanira maningi kutenga mishina dzinodiwaa muzvipataramwo, dzinenge dzakanasirwaa ngeunyanzvi ukurutuu.

Zvigero, zvipanga nemanaiti zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya zvinokurudzirwa pakurutu kuti zvigare zvakabachena yaamho kuti zvisakonzera matenda.

Anyamshi kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburuka kwemene kwaana namukoti akabaawanda kwemene anenge eibetserw antu anenge aine matenda asizi kujairika pi neakajairika yaamho.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene. Kuzvibhehleyaro nemundau tinodetserwa antu anorwara. Kwanr zvimushina zvakagadzirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera ana mukoti nemadhokodheya kuti mishando yavo ipfave.

Mazuva anyamashi zviro zvabai hlamburika kwemene mu zvipatara mwo ne mundau dzino detserwa antu anorwara mane zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zveku betsera madhokodheya nana mukoti.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhehleya yo nekuzvitoro zvinotengesa mitombo kwaane zvimishina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti.

Kuzvibhedhlera nekumakurinikiyo zvinhu zvakuita zveihlamburika mbichana mbichana kwanewo zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu zvikubetsera madhogodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Vantu vanoshande kubazi rezveutano mushando yavo yabaipfava kwemene kwava nezvekushandisa zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zveku vabatsire pakurapwa nekuvheneka matenda akati kuti.

Zviro zvabahlamburika kwemene muzvibhedhleramwo nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvekubetsera madhogodheya nana mukoti kuvheneka nekurapa.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuzvibhedhleyaa nekumakirinika kwane zviro zvakansirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuona kuti mwoyo wemuntu uchiri kuchaya zvakanaka ere zvinege zvakaiswa muhuro ngemadhokodheya.

Vantu zviro zvabavanakira vanoshanda muzvipataramwo. Kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekuti mishando yavo ibapfave kwemene. Antu anokurudzirwa kuenda korapwa kuzvipatara.

Manaiti zvipunu mapanga nezvigero zvinoshandiswa ngemadhokodheya nana mukoti pakuvhiya zvinokurudzirwa kuti zvigare zviri pandau yakabachena yaamho zvakagezwa ngemutombo.

Kuzvibhehlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwane zvimushina zvakanasirwa neuyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya edu nanamukoti kurapa nekuvheneka matenda akati kuti.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene muzvibhedhleramwo nemundau dzinodetserwa vantu vanorwara mane zvimuchini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya naanamukoti pamishando yawoyo.

Vashandi veku bazi rezve utano mishando yavo yobai pfawiswa kwemene kwane zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zveku betsera kuti mishando yawo yo ibai pfawe kwemene.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene kwaane zvekushandisa zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera kuti mishando yemadhokodheya edu nanamukoti ipfawe.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobheniyo kunotengeswa mitombo yakati -kuti . Mitombo inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlane yakabaajairika

Vantu vanoshanda kubazi reutano vanokurudzirwa maningi kuti vange vaine ruzivo rwemitombo yechiyungu. Ngekuti mitombo yechiyungu ndoo mitombo yakushandiswa maningi mazuva anyamashi.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yechirungu yakanaSirwa nehunyanzvi ukurutu mitomboyo inorapa mikuhlani yakati kuti imweni mikuhlani yakaita sekukosora nekukashara kwepahuro.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitombo yechiyungu inotengeswe muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhenimwo. Vantu vanokurudzirwa kotenga.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhehlera kana kuzvitoro zvinotengesa mitombyo kuti vabetsereke yambo.

Vandu vanematenda akati kuti asikadi koenda koona madhokodheya vanokurudzirwe kungoenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo kototenga mitombo yachona yegakona iyoyo .

Mutombo yanyamashi mutombo yechiyungu mutombo yakabaanaka kwemene, ngekuti inoita kuti matenda akati kuti arapike kwemene, ramangwani reantu reinasirika.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabaahlamburika yaamho. Mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Vantu vanokurudzirwa kuti kana uine panopanda uende kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yechiyungu yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswe mwo muzvibhedhlera nemundau dzinotengeswa mutombo muma dhorobhamwo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo isizi kujairikapi nemitombo yakabaijairika kwemene. Vantu vanokurudzirwa kutenga mitomboyo kuzvitoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya kumadhorobha yoyoyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizikujairikape nemweni inobara pamadenda akajairika.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngowunyanzvi hukurutu .Mitombo iyi inorapa matenda asizi kujairikapi neakabaajairika yaamho.

Zviro zvabaahlamburika kwemene mazuwa anyamashi kwaane mitombo yechiyungu yakati kuti inotengeswa muzvibhedhleramwo nemundau dzinotengeswa mitombo mumadhorobha mwomwo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabaanaka maningi. Mitombo yona iyoyo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu hwekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa vanhu vanenge vaine mikhuhlani yakati kuti.

Mitombo yanyamashi mitombo yechirungu yakanasirwa ngeunyanzvi mitombo yona iyoyo aifani kugara pano pisha inofana kuiswa panotonderera kuti irambe yeishanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi, munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo isizi kujairikapi. Vantu vanokurudzirwa kuenda kotenga mitombo kwona iyoyo, kana vaine matenda akaita sematenda eitsvo.

Muzvitoro zvinotengeswa mutombo kunyanyisa mumadhorobhamwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, mazuvanyamashe , mumadhorobha mo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizikujairikape, nematenda akabajairika kwemene anotengeswa hemo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yechirungu yakati kuti inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo mweshe nemuzvibhedhlera nemumakiriniki zvinooneka zvemwo zvimutombo zvo.

Ndaiti ijee nyamba igwinyiso. Muzvipataramo maane mitombo yakati -kuti inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabaajairika kwemene. Vantu vanokurudzirwa kootenga mitomboyo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabatinakira kwemene ngekuti Yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu mitombo yona iyoyo inotengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo.

Mitombo yemazuva anyamashi mutombo yakabaatinakira kwemene. Inotengeswemwo muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa muma dhorobhamwo umwomwo.

Mazuwa anyamashi kune mitombo inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Imweni yemitombo inotengeswa kona iyoyo mitombo yekurapa manyoka kundomwa mitombo yo manyoka anotomira.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ngeantu ane unyanzvi hwemene, inotengeswa muzvibhedhleramwo nemuzvitoro zvinotengese mitombo kumadhorobha.

Mitombo yechiyungu yaayo mazuva anyamashi inobaarapa mikohlani yakati kuti, inorapa mikohlani isizi kujairikapi nemikohlani yakabaajairika kwemene, vantu vanokurudzirwa kootenga mitomboyo muzvibhedhlera nemuzvitoro.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekubetsera antu anenge eirwara kuti arapike eipora yaampho.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yakanasirwa neunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mutombo mumadhorobha nemuzvibhedhlera pasi reshe tenderere.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvibhedhleramwo nemuzvitoro zvinotengesa mutombo vantu vanokurudzirwa kootenga mitomboyo.

Mazuva anyamashi kwaanemitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu inotengeswa muzvibhedhlera nemuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo.

Mitombo yechiyungu mitombo yakatinakira kwemene ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ende futi inenge yakatonyorwa kuti tofanira kuimwa sei neuwandu hwakaita sei kuti isazokonzerazve matenda.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabaanaka kwemene. Mitomboyo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Vantu vanokurudzirwa kuenda kootenga mitomboyo kuzvitoro zvinotengesa mitombo nemuzvibhedhlera.

Mazuwanyamashe antu achanyanyo kushandisa mitombo yechibhoyi. Akushandisa maningi mitombo yechirungu yakanasirwa ngewunyazvi wukurutu yekurapa matenda. Imweni mitombo yechirungu, inorapa mukhuhlane webesha nepahuro panenge peyikasharara.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairika pi neinobarapa matenda akajairika kwemene.

Mutombo yemazuwa anyamshi yaambati kuti kwemene kuwanda vanthu vanokurudzirwa kuti kana veinge vane papanda varumbe kuzvitoro zvinotngesa mitomboyo varumbe kuzvitoro zvinotengesa mitomboyo kotenga mitombo kana kuzvibhedhlera.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti inotengeswa muzvibhedhleramwo nemundau dzinobetserwa andu anorwara nemuzvitoro zvinotengesa mitombo andu anokurudzirwa kotenga mitomboyo.

Vanhu vanokurudzirwa maningi kana muntu ainge ane papanda arumbe kuzvibhehlera kana kuzvitoro zvinotengesa mitombo kotenga mitombo yekurapa mikhuhlani nematenda akati kuti.

Mitombo yemazuwa anyamashi yakabatinakira kwemene, vantu vanokurudzirwa kutenga mitomboyo. Imweni mitombo yemazuva anyamashi mitombo yekugwinyisa musana waanababa nekudzosere vhunze remwoto mubhedhurumu.

Mitombl yemazuwa anyamashi mitombo yakanasirwa neunyanzvi ukurutu. Mitombo yona iyoyo inorape mikhuhlane yakakati kuti isizi kujairikapi nemikhuhlane yakabakairika yaambo.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti , yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Vantu vanokurudzirwa kuti veinge varwara, vaende kuzvitoro zvinotengesa, mitombo kootenga mitomboyo.

Mitombo yanyamashi mitombo yechirungu iyi mitombo yakabatinakira kwemene. Ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuti itibetsere kubva kumatenda akati kuti.

Mitombo yechinyakare aichanyanyi kushandiswa mazuwa anyamashi. Vantu vonyanya maningi kushandisa mitombo yechiyungu yekurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Mitombo ya nyamashi mitombo yakabai hlamburika yamho yaka nasirwa nge unyanzvi hukurutu ku detsera madhokodheya nana mukoti kuti vabai rape vanhu eyi porawo.

Mazuwa anyamashi zviro zvaba hlamburika kwemene kwanemitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kuti kana muntu anga aine papanda unondorumba kuchitoro chinotengesa mitombo ototenga mutombo wake.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo muzvibhedhlera nemumakiriniki inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neyakajairika.

Mitombo yemazuva anyamashi, mitombo yechiyungu, mitombo yakabatinakira yaamho ngekuti inorapa mukhuhlane isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabaajairika kwemene.

Utano hwe ndxondo hwakaba kosha kwemene. Vantu veshe vanokurudzirwa kuti weinge wasangana ne tsekwende enda wotsvaka muntu unounyanzvi waukogonda wekureketa naye kutindambudziko ro ripere.

Hutano wengxondo, hutano wakabakosha yamo. Muntu weshe unofanire kukoshese hutano wake wegxondo. Kana muntu inge asakana ngetsvekwende ngatsvake muntu onogonda aneunyandzvi wekureketa naye kuti abetsereke.

Utano hwen'ondo hwemunhu weshe hunofanira kukosheswa yeyamho, munhu weshe akuru neadoko anofanira kuenda kundau dzinovhenekwa antu kuona kuti n'ondo dzavo dzichakahlamburika kwemene ere.

Utano nemudakaro zvaana adodori zvinobafanira kubakosheswa yamho ana adodori anokurudzirwa kuti vaendeswe kuzvibhehlera veivhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana adodori anofanira kuendeswa kuzvibhedhlera nekuma kiriniki kofundiswa nekojungwa mitombo yekudziirira matenda.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa kwemene. Vakuru vebazi reutano vanofanira kuhamba ndau dzeshe nemuganga mweshe veifundisa ana mai nevabereki kuti vasambunyikidza ana.

Utano nemudakaro zveana adododri zvinofanira kubaakosha kwemene ana adodorianofanira kutengerwawo zvekutambisa zvakaitaa semabhiza utare nemabhora zvakadarokwo.

Utano nemudakaro zvaana adodori, zvinofanira kubaakosheswa kwemene. Ana adodori anofanira kuendeswa kuzvibhedhlera, nekufundiswawo kuti anodzima sei mwoto, kana mphatso yootsva.

Utano nemudakaro zveana adori dori zvinofanira kubakosheswa kwemene. Ana adori dori anofanira kuenda kuzvikora zvawo kwaanenge eifundiswa kunyora mabizo awo nekuremekedza antu mumiganga.

Utano nemudakaro zveanan adodori zvinofanira kubaa kosheswa kwemene mazuwa anyamashi antu anokurudzirwa kunasirira ana adodori ndau dzekutambira.

Utano nemudakaro zvaana adodori zvakambakosha yamho .Ana adodori vanofanira kuendeswa kuzvikora kwawo kwaanenge eifunda kwona iyoyo kuti ramangwani rawo rinasirike kwemene.

Utano nemudakoro weana adodori zvinofanira kukosheswa kwemene ana adodori anofanira kuendeswa kuzvikora zvavozvo kwaanenge eifunda veitamba eidakara neamweni ramangwani reinasirwa.

Utano nemudakaro zveana adoodori zvakabaakosha kwemene .Ana adoodori anofane kutengerwawo zvekutambisa zvakaita semabhizautare nemabhora kuti vakure veidakara vakangwarawo.

Utano nemudakaro zveana adodori zvakabaakosha yaamho ana adodori anofanira maningi kuenda kuzvibhedhleyayo koojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano nemudakaro zveana adodori zvakabatikoshera yaambo. Vana vadodori vanofana kuendwa navo kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda nekupiva mitombo yekudonhedzerwa.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano , vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vanhu vanobaaziya mishando yavo, veibaashanda mishando yavoyo, zvakahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vabarine hunyanzvi hukurutu. Veishanda zvakahlamburika yaambo veibetsera antu mimigangamwo.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kunga vari vantu vanobaadakarira mishando yavo kwemene , veibetsera antu anenge eirwara ngerudo rukurutu kuti ramangwani ravo rinasirike.

Vashandi vekubazi rezvehutano, madhokodheya nanamukoti vanosise kunge vari vantu vanobaziya mishando yavo. Veyishanda ngesimba rokurutu vayine hunyanzvi ngerudo kuvantu vanorwarwa.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vane vabari neunyanzvi ukurutu pamishando yavo yona iyoyo yekurapa kuitira ramangwani reantu rinasirike.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vange vari vantu vabaari neunyanzvi hukurutu pamishando yavo yavanoita yona iyoyo. Zvakadaroko kuti vedetsere vantu ngemudakaro.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa maningi vange varivantu vanobadakarira mishando wavo yaamho nekukona kushanda mishando yawoyo ngerudo veibetsera vantu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti nevantu vanovadetsera vanosise kunge vari vantu vanobadakarira mishando yavoyo veibakona mishando yavoyo veishanda ngeunyanzvi ukurutu.

Antu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vabaari neunyanzvi hukurutu pamishando yavoyo. Veibaashanda mishando yavo ngesimba reshe, ramangwani reinasirika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo isizi kugairikapi neimweni yakabajairikapi neimweni yakabajairika kemene semitombo yekurapa mikuhlani..

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo isizi kujairikapi neimweni yakabajairika semitombo yekurapa mikuhlani semitombo yekurapa mikuhlani wemarwadzo angaa marwadzo emarenje kana kuti endani.

Ku zvitoro zvino tengesa mitombo ku nyanyisa ku madhorobheni yo kuno tengeswa mitombo yakati kuti mitombo isizi ku jairikapi ne imweni mitombo yakabai jairika se mukuhlani ye mutombo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, kunyanyisa muma dhorobha mo, muno tengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi, nemitombo inorapa matenda akajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa muma dhorobha mwomwo. Munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nemitombo inobarapa matenda akajairika kemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neinobaarapa mikuhlani yakajairika kwemene

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhamwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajaika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwo umwo, muno tengeswa mitombo yakati kuti , mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi ,neinorapa matenda akabaa jairika yaamho.

Kuzvitoro zvino tengeswa mitombo kuno tengeswa mitombo yakati kuti mitombo ino rapa matenda asizi kujairikapi nema tenda akabai jairikapi kwemene antu ano kurudzirwa kotenga mitomboyo.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu hwekudetsera antu kuti abetsereke nekubaa rapika.

Ku zvitoro zvino tengesa mitombo kunyanyisa muma dhorobha mwo umu muno tengeswa mitombo yakati kuti mitombo yaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu mitombo yechi yungu isingadi kupishwa ino gara pano tondorera.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana. Kunotengeswa mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neakabaajairika yaambo.

Zvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa mikhuhlani isizi kujairika pi neinorapa mikhuhlani yakabaa jairika.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo, munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo isizi kujairikapi nemitombo yakabaajairika kwemene. Vantu vanokurudzirwa kootenga mitomboyo.

Muzvitora zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti , mitombo yechiyungu. Mitombo iyoyo aifani kugara panoposha unofana kugara panotondorera kuti irambe yeishanda zvakahlamburika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yakajairika nemitombo isizi kujairikapi inorapa matenda akabaasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo munokurudzirwa maningi kuti munge makatsvairwa makakorobwa mubarine utsanana hwwemene. Kuti kusakonzerwa matenda asizi kujairikapi neakabajairika yaamho.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyo kunokurudzirwa maningi kuti mushandiwe ngevantu vanoziya mushando wavo veibashanda zvakahlamburika veibetsera antu ngerudo rukurutu.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyo kumotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neimweni inobarapa matenda akajairika kwemene sekupanda kwemundani.

Muzvito zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neinorapa matenda akabajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo, munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi, neinorapa matenda akabajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumwo munotengwa nekutengesa mitombo yakati kuti inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabaajairika yaamho.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neinorapa matenda akabaajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda yakabajairika.

Muntu weshe ikodzero yake kuti ange eiziva ngezvehutano. Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vano kurudzirwa maningi kuti vahambe mundau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu.

Vantu vanoshanda kubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa vantu nezvehutano wakahlamburika yambo.

Vashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezvehutano wakahlamburika yambo kuti ramangwani nendaramo inake.

Vashandi vekubazi rezveutano nevafundi vekubazi reikona iyoyo madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe, mumiganga yeshe veifundisa anthu ngezveutano hwakahlamburika.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe. Veifundisa antu ngezveutano hwakabahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakabaahlamburika yaamho. Kuti ramangwani raantu ringe rakabaajeka.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuhamba ndau dzeshe muganga yeshe veifundisa anthu nekuaruma nzee maererano ngezveutano wakahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe, veifundisa anthu ngezveutano wakabaahlamburika yaamho kuti vanhu vararame ndaramo ikurutu.

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu veshe hunokurudzirwa kakurutu kuti hukosheswe. Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kovhenekwa.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe, hunofanira kukosheswa. Vantu veshe vanofanira kuenda koovhenekwa ngazi, kuona kuti avana ere matenda, akaita seshuramatongo.

Utano hwekubara nehutano hwengqondo hwemuntu weshe unofanira kukosheswa yaamho, antu anokurudzirwa maningi kuti akoshese hutano hwawo eienda kuzvipatara nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda epabonde.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu veshe hunofanira kukosheswa nekubachengetedzwa kwemene. Vantu vanokurudzirwa kuenda kovhenekwa kuti havana ere matenda epabonde.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunthu weshe hunofanire kukosheswa yaampho. Anthu anokurudzirwa kutanga vaenda koovhenekwa ngazi kuzvipatara nekumakiriniki kana vasati vaita bonde risina kuputirwa.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuthu weshe hunofanirwa kukosheswa kwemene. Anthu anokurudzirwa kurumba kuzvipatara kovhenekwa ngazi kunyanya veida kuita bonde risina kuputirwa nemuntu wausikagondi.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weeshe hunofanira kubaakosheswa yaamho. Antu eshe anofanira kuenda koojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe unofana kukosheswa antu anokurudzirwa kuti kana usikadi kubara ungoinda kojungwa mutombo yekuti usabara kuitira kuti pasabarwa ana anenge asina kutaurirwana .

Utano hwekubara neutano hwebabonde hwemuntu weshe hwakakosha. Ndombi neakadzi echidoko anokurudzirwa kuti ashandise zvidhende zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kana ari pamazuva avo ekuteera.

Hutano hwepabonde nehutano hwekubara hwemuntu weshe unofanira kubakosheswa yambo antu eshe anofanira kufundiswa zvehutano hwepabonde hwekubara mumiganga medumo.

Hutano wepabonde, hutano wekubara, gwemuntu weshe gunofanira kukosheswa kwemene. Antu vanofanira kuenda kuzvipatara, veyifundiswa ngezvehutano wakahlamburika yamo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhtu weshe hunofanira kukosheswa yaambho. Vanthu vanofanira kuenda koojungwa mitombo yekudzivirira matenda epabonde.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira kubakosheswa yaamho. Vantu vanofanira kufundiswa ngezveutano hwavo hwepabonde kubva vachiri vantu vadoko.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kubaakosheswa yaamho. Vantu veshe vakuru nevadoko vanofanira kufundiswa ngezveutano hwepabonde kunasira ramangwani.

Vantu vanokurudzirwa kuti vanotamba mitambo kana veinge vakuwara ngavaendewo kuzvibhehlera yo kovhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya veishandisa zvimimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Vanthu vanotamba mitambo yakaita semabhora kurumba kutomuka zvakadaro ko vanokurudzirwa maningi kuti vagwisire yamho nemutambo yavoyo kuitira ramangwani rinasirike.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka vanokurudzirwa kuti chekutanga ngavarye zvikafu zvine utano. Vomwazve mvura yakawanda vozorumba-rumbazve kugwinyisa makodo nemushuna.

Vantu vano kurudzirwa maningi kuti vagwinyisire nge mitambo yakaita seku rumba kutomuka nema bhora enyara kana veinge vakuvara ngava tore mvura yakaita godo yaka tondora woisa pa kuvarapo.

Vandu vanotamba mitambo yakaita sema bhora kurumba kutomuka zvakadaroko vano kurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yamho kutwasamura mwiri yavo kugwinyisa makodo netsinga zvakadarokwo.

Vantu vanotamba mitambo yakaita seku rumba mabhora enyara nee marenje zveshe vano kurudzirwa kakurutu kuti vadakarire kunwa mvura dzaka wanda nekuti mvura mutombo inorapa matenda.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora enyara ,nemarenje ,kurumba nekutomuka vanokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakawanda maningi kudzivirira matenda ekushaya mvura mumwiiri.

Vanhu vanotamba mitambo yakaita semabhora kurumba kutomuka kujaha zvakadaroko vanokurudzirwa kuti veinge vakuwara murenje vatenge zvisimbi zvekuti vahambise nazvo.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka, kujaha, mabhora enyara nemarenje vanokurudzirwa pakurutu kuti vadakarire yaambo kutwasamura mwiri yavo, kugwinyisa makodo netsinga nemishuna.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka zvakadaroko, vanokurudzirwawo maningi kuti vamwe mitombo kudziwirira matenda akati kuti, kuti varambe vaine utano hwakatwasamuka.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka, nemabhora enyara neemarenje, ana adoko, neanhu akuru, vanokurudzirwawo kakurutu, kuti vaende koovhenekwa ngemadhokodheya naanamukoti .

Kundau dzinobetserwa antu anorwara kunofanirawo kuendwa kunyange ngevantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kujaha, kutomuka neku nemabhora enyara ne marenje.

Vantu vanotamba mitambo yakati kuti sekurumba kutomuka nemabhora enyara nemarenje vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vane zvimushina zvekuona kuti Hana iri kuchaya zvakanaka here.

Mazuva anyamashi kwane zvisimbi zvakanasirwa ngeunyatsvi ukurutu kuitira vantu vayani vanotamba mitombo nevamweniwo vantu vanenge vakuwara murenje kuti vahambise zvakanaka zvakahlamburuka kwemene.

Vanhu vanotamba mitambo yakaita semabhora emarenje nenyara nekurumba zvakadaroko vanokurudzirwa yamho kuti kana veinge vakuwara vaende koonekwa ngemadhokodheya awo.

Antu anotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka, kujaha nemabhora enyara zveshe nemarenje anokurudzirwa kuti vamwe mvura yakawanda kuti utano hwavo hurambe hwakatwasanuka.

Vatambi vemitambo yakaita semabhora emarenje neenyara kurumba, kutomuka, vanokurudzirwa maningi kuti, vatwasamure mwiiri yavo, kuti ramangwani ravo rinasirike yaamho.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora kurumba kutomuka zvakudaroko vanokurudzirwa kakurutu kuti vadakarire kwemene kumwa yakawanda kuitira kuti utano ugare wakatwasamuka.

Mazuwa anyamashi kwaane zvimishina nemakombuuta zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvinoonekamwo muzvibhedhlera mwona umwomwo. Zvinoshandiswa kurapa mukhuhlani yakati kuti. Isizi kujairikapi neyakajairika.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlera nekundau kunobetserwa antu anorwara kweshe nekumakirinika kwane zvimakombiyuta nezvimushina zvakanasirwa nehunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuti mishando yawo ipfawe.

Mazuwa anyamashi zviro zvambaihlamburika yambo kwane kupatarayo nekundau inobetsera vandu vanorwara kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokotera nanamukoti .

Muzvibhehlera mumakirinika nemundau dzinobetsera vantu vanorwara zviro zvabahlamburika kwemene ,kwanemakombiyuta nezvivhitivhiti zvekubetsera anamukoti kurapa.

Zviro zvabaahlamburika kwemene mazuwa anyamashi muzvibhedhleyamwo nemuzvipatara. Mwaane zvimushina nemakombiyuta, nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa nekuvheneka.

Zviro zvabahlamburika kwemene mazuwa anyamashi. Kwane zvimushina nemakombiyuta zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kuvheneka nekurapa antu.

Utano hwemunhu weshe hwakakosha kwemene kuzvibhedhlerayo kwaane mushina dzakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuvheneka kuona kuti utano weantu huchakahlamburika ere ngekuti parikurwadza ngepari

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhleyayo zviri zvabahlamburuka kwemene kwane zvimuchina nemakombiyuta zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuwa anyamashi zviro zvaba hlamburuka kwemene kuzvibhehleyayo nekundau dzinodetserwe vantu vanorwara kwane zvimuchina nemakombuyuta zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa .

Kuzvibhehlerayo zviro zvabahlamburika kwemene kwane makombiyuta nezviro zvakanasirwa zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera kuti mushando wemadhokodheya nana mukoti ubapfave kwemene.

Mitombo yechinyakare yaibva maningi kumbuti , pambuti ponapo vaitora mashakani ,makwati emitiyo zvakadaroko nemidzi kurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabaatinakira kwememene asi mitomboyo inokurudzirwa kakurutu kuti ishandiswe ngeanthu anenge aine unyanzvi ngekuti ikamwiwazve yakawanda inorwarisa.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabaitinakira kwemene ngekuti chekutanga yakachipa, inoonekahe peshe peshe , inobva kumbuti , makwati embuti, mashakani achona nemidzi. Kwakutorapa matenda.

Mitombo yekudhara yakabaati koshera yamho, antu ekudhara aishandisa mitombo yaibva kumbuti, zvirimwa zvakadaroko kurapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikohlani yakajairika yamho.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabaanaka kwemene kana mwiwa nemazvo yakanasirwa ngezvainofanira kuitwa. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo yechibhoyi ngekuti yakachipa.

Mitombo dzechibhoi mitombo dzakabaanaka kwemene ngekuti dzakachipa. Antu anokurudzirwa kupinda mumagwasha eitsvanga mitombo yechibhoyi asi anokurudzirwa kunge aine ruzivo.

Mazuwa anyamashi antu anokurudzirwahe maningi kuti ashandise mitombo dzechibhoyi. Mitombo dzechibhoyi dzinobva kumimbuti nemashango nezvirimwa zvakadaroko.

Mitombo yechinyakare mitombo yechibhoi mitombo yakabatinakira yaamho. Vantu vanokurudzirwa kutenga mitomboyo kuzvibhedhlera nekuzvitoro zvinotengesa mitombo kurapa matenda.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabatikoshera. Mitomboyo inoshandiswa kurapa mikhuhlani yakati kuti, mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabajairika kwemene. Vantu vanokurudzirwa kuishandisa.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakaba atinakira kwemene dhinda kambuti kanomera kega pamumizimwo nemumapato kanoshandiswa semuriwo kana semutombo.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabahlamburika kwemene. Mazuwa anyamashi kwakutorwa mitombo yechibhoyiyo yeyi iswa muzvibhokisi zvakatonaka yakanasirwa zvakatonaka kuti vantu vechiyungu vatenge.

Mitombo yechibhoyi, mitombo yakabaatinakira kwemene. Mitombo yona iyoyo yaaku mumazuwa anyamashi yakuiswe muzvikaba nemuzviphakiti zvakanaka kuti anthu echiyungu atengewo.

Mazuwa anyamashi vantu vaakuita veidzokera kuchinyakare chedu. Vantu vaakukurudzirwa yaamho kushandisa mitombo yachibhoyi inobva kumbuti kurapa mikuhlani.

Mazuwa anyamashi, vanthu vaakushandisa mitombo yechiyungu. Kudhaya kwaishandiswa mitombo yechibhoyi, kurapa matenda akati kuti, asizi kujairikapi neakabaa jairika kwemene.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabaatinakira kwemene anthu anokurudzirwe kuti aishandise mazuwa anyamashi asi anofanira kuishandisa aine unyanzvi ngekuti ikamwiwa yakawanda inokonazve kuuraya.

Gavakava kambuti kanoonekwa mushango nepamuzi. Kambutiko aka kanorapa mikuhlani yakati kuti. Kanoshandiswazve kugadzira mitombo yekukwesha mazino nemitombo yokuti mundani musarwadza.

Mutombo yechibhoyi mitombo yakabaanaka kwemene mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika mutombo yanyamashi yakutorwa yeiongororwa yeiiswa muzvibhokisi nemuzvigaba zvakanaka.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabanaka kwemene vantu vanokurudzirwa kuishandisa . Mitombo yechibhoyi unobva kuzviro zvakambajairika kwemene semahanyanisi, matomati zvakadaroko.

Mitombo yechibhoyi yaibva maningi kumbuti zvirimwa nemashango nekumaruwa hee kumaruwa kwona iyoyo kwaitorwa maruwawo otswanywa tswanya odhibaniswa nemvura otomwa kurapa matenda.

Mitombo yekudhaya mizhinji yakhona yaibva kumbuthi. Pambuthipo paitorwe mashakani embuthi kana makwati embuthi kana midzi dzembuthi kana michero dzembuthi.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakatinakira kwemene. Mitomboyo inorapa mikhuhlani yakati kuti. Mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabaajairika kwemene sekupanda kwemundani nemusoro.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabatinakira kwemene. Antu anokurudzirwa mazuwa anyamashi kuti adakarire maningi kushandisazve, mitombo yechibhoyi inobva kumbuti, zvirimwa nemashango.

Gavakava kambuti kaionekwa mushango nepambuzi. Kambutiko ako kairapa matenda akati kuti, matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika, kwemene.

Mitombo yechinyakare mitombo yechibhoyi mitombo yakabaatinakira kwemene pautano hwedu. Vantu veshe vanokurudzirwa maningi kuti vaidakarirewo, nekuishandisa kurapa mikhuhlani yakati kuti.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakatinakira kwemene ngekuti inorapawo mukhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabajairika kwemene ende futi yechibhoyi yakachipa.

Mutsungu tsungu kambuti kanoonekwa mushango nepambuzi kambutiko kanonyanya kuwanikwa mumunda musizi kushakurwa kanorapa mukuhlani yakati kuti kanoryiwazve semuriwo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kuzvirimwa, mbuti nemashango. Mbowa ndochimweni chiro chaishandiswa ngeasharuka kurapa matenda. Mbowa yairyiwa semurivo.

Guku kambuti kunoonekwa mumiz kana muminda munenge musina kushakurwa kanirwiwa semuriwo kanorapwa matenda akati kuti nekuwedzera ngazi mumwiri.

Vantu vanokurudzirwa maningi kuti vadzokere kuchinyakare chedu ngekushandisa mitombo yechibhoyi, imweni mitombo yechibhoyi tinotoishandisa mazuwa ega ega sehanyanisi dzinorapazve mikhuhlani.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti, pambutiponapo vaitora mashakani, makwati nemidzi kurapa mikhulani yakati kuti. Zvirozvo zvichiri kushandahe nanyamashi

Mitombo yechikare mitombo yakabaatinakira kwemene mitomboyo inoshanda kurapa mikuhlani nematenda zvakati kuti antu anokurudzirwazve kuishandisa mazuwa anyamashi asi anofanira kuishandisa ngeungwaru

Vantu vanokurudzirwa kuti vashandisewo mitombo yechibhoyi yaishandiswa ngeasharuka ekudhaya. Mitomboyo inorapa mikhuhlani yakati kuti, isizi kujairikapi neyakabaa jairika.

Mitombo yechibhoyi, mitombo yakabatinakira kwemene. Vantu vanokuridzirwa kuishandisazve mitomboyo. Asi vanofanira kuishandisa ngeunyanzvi ukurutu kuti vasafa.

Asharuka ekudhaya ayishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti, zvirozvo zvichiri kushandahe nanyamashi, kundotora mashizha embuti waunoziya kuti unorapeyi, kwakutswanya-tswanya kwakutodhibanisa nemvura kwakumwa.

Mitombo yekudhaya mitombo yechibhoyi ichikushandiswazve nanyamashi, mitombodzo dzaishandiswa kurapa matenda asizi kujairikapi neakabajairika sekupanda kwemundani.

Mitombo yekudhaya mitombo yechibhoyi mitombo yakabatinakira kwemene . Mitombo yoo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akaba jairika yamho vantu vanokurudzirwa kuishandisa .

Vantu veshe vanokurudzirwa yamo, kuti vashandisewo mitombo yechibhoyi. Mitombo yechibhoyi inorapa mikhuhlani yakati kuti. Kundotora mashizha embuti wawunogaira pawo, wototsvanya tsvanya, wokuya kwakutonasira mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi Mitombo yaibva kumumbuti pamumbuti apapo vaitora mashakani emumbuti votora midzi dzembutiwo nemakwati kunasira mitombo yakati kuti isizi kujairikapi neya kajairika.

Mazuwanyamashe kwanemitombo yakati kuti. Asi wo kudaya, kwayishandiswa mitombo yechibhoyi. Mitombo yechibhoyiyo ichirikukurudzirwazve kuti ishandiswe mazuwanyamashe ngekuti ichiriyo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirirwa ngeunyanzvi ukurutu asi kudhaya kwaishandiswa mitombo yechibhoyi pamitombo yechibhoyipo vaitora maningi mashakani embuti votorazve zviro zvakaita semakwande nemudzi kudzivirira matenda.

Mitombo yekudhaya mitombo yaka bahatinakira kwemenemi tombo hera pakuhlaniya kati kuti mukuhlwane isise kujairika nemikuhlwani yakabahajairika kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo yechibhoyi

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti zvirimwa mashango nemaruwa kurapa matenda akati kuti zvirozvo zvichiri kushanda mazuva anyamashi.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabanaka kwemene. Yaibva maningi kumbuti. Pambutipo paitorwa mashakani, makwati nemidzi dzembutiyo kurapa mikuhlani.

Mitombo ye chibhoyi mitombo yakabai naka kwemene mitombo yona iyoyo ino shandiswa kurapa mi kuhlani yakati kuti isizi kujairikapi ne mi kuhlani yakabai jairika yamho.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabanaka kwemene mitombo yechibhoyi ndiyona yaishandiswa nanambuya nanasekuru edu kurapa matenda akajairikapi neasizi kujairika.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabatinakira kwemene inorapa matenda akati kuti. Chipukunyunyu chimbiti chinoonekwa mumizi nemishango. Chimbuti chona ichocho chinorapa mikhuhlane yakaita sekuvhara kwemiro.

Vantu vanokurudzirwa kurya mitombo yekudhaya. Zvimweni zviro zvinokurudzirwa antu kurya makabichi nekuti kabichi rinorapa mikuhlani yakati kuti. Ende rine chikafu chakaba wanda kwemene.

Mutombo yekudhaya mutombo yakatinakira kwemene ichiri kushandiswa he nemazuwa anyamashi mutomboyo vantu vanokurudzirwa kushandisa mutomboyo yakaita semutikiti mashizha akona nendora yacho.

Mitombo yechibhoyi mizhinji yachona yaibva kumbuti, kuzvirimwa, nekumashango, kurapa matenda asizi kujairikapi neakabaajairika yaamho.

Vantu vanokurudzirwa kushandisavozve mitombo yechibhoi. Mitombo yechinyakare mitomboyo yakabatinakira kwemene. Inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neyakajairika yaamho.